Oruguuto rwakoraasi ruhango rwehinyiremu aha rubaju orwife hariyo enju ezishakairwe amabaati nana emisiri y'abantu, orubaju orw'oruguuru hariyo akashozi

Eirisizo rihango riine obunyatsi buraingwa bukuzire, harimu nana ebishaka nana emiti miraingwa ebinyamaishwa biriyo nibirya obunyaatsi.

Egaari y'omwika naingwa erikureebeka gye eteireho amataara netambura aha ruguuto rwayo. Aha rubaju hariho ebishaka nana ebiti.

Omushaija arikwiragura ajwire ebirahuri ashutami aha ntebe ya piki enyima ye hariyo abantu abashaija abariyo nibotsya ebyooma nibabikoramu amiigi n'amadirisa.

Ihamba rihango ryine emiti ehikiine, miringwa. Emwe nimibisi, endijo yayomire. Rwagati hariho akaguuto kakye k'itaka.

Ekihuunu kikureebeka nka kito kyine enyindo erikutukura etandami n'okutu kwayo kurikwenda kushohora ekinwa ekitaire eheeru y'ekiju kyakyo kyombekirwe omu mbaho aha rubaju hariho amatafaari.

Ekiti kihango kiine amababi makye. Hariho ekicuncu ekimwe ekishutami ekindi kibyami. Kandi ebi ebicuncu n'ebishaija.

Oruguuto ruhango rw'eitaka hariho ebimotoka bibiri bihango kimwe kirikusitiriza oruguuto, ekindi kiriyo nikiza kukyekorera aha rubaju hariho omushaija ayemereire

Engwe mpango netambura mporampora omu bunyaatsi bukuzakuziremu butairwe omushana bukushusha nka obukwenda kwooma aha rubaju hariho oruguuto rw'eitaaka na n'emotooka y'abarambuzi.